Antibiotics na medicine wey pipu dey use dey fight bacteria for inside body e dey helep well well dey kill bacteria wey dey inside pesin body wey go cause disease but if pesin go dey use am anyhow e fit cause one kain big wahala one of di main problem wey be say bacteria get be say e go begin dey wise up e go come dey learn how to dey grow come dey double double come dey dodge dodge all those antibiotics for inside body so dat im no go affect am and wen dem don learn am well di medicine no go come dey wok again and dis one now dem dey call am antibiotic resistance dem dey call am antibiotic resistance e don reach level wey be say di bacteria wey dey inside body e don grow well well e don strong you don sabi method how to dodge dodge make e know affect am Wetin dey happun be say any time wey we use dis antibiotics so e dey kill both good and bad bacteria but somtime small small bad bad one wey get strong head dem go still survive dem no go die dem go just dey dia dey born dey go dey just dey born dey go dey born dey go dey go dey pass dia strong head give dia pikin and bifor you know di next time wey you go use di same back antibiotics e go see e no go wok e go just dey drink am dey go like say na water bicos di bacteria don sabi how to dodge di medicine Pipu dey sef dey still get dia own palaba o dem dey dia dey take antibiotic for sickness wey be say no be bacteria dey cause am some pipu dey wey be say dem dey take antibiotic for virus antibiotic no dey wok for virus na bacteria im dey wok for but some pipu go still dey take am dey pressure doctor say give me antibiotic say na wetin go treat di virus but dem no know say na for bacteria na im antibiotics dey so and dis kain misuse eh e dey give bacteria more chance wey be say dem go dey train dia sef like soldiers for inside pesin body dem go train dia sef you go see all of dem wit dia strong head dem go dey dodge di antibiotic enta wey you dey enta body Anoda wahala again come be say some pipu no dey complete dia medicine doctor give dem o dem go dey tok say we don take am for seven days pesin go just take am take am dey go like dat say di tin don dey tire dem say e be like say dem don dey well dem no be so dem dey do am oh di bacteria never complete finish e never e never e never kill am finish so dem go need to dey follow doctor prescription if not di medicine no go wok bicos all those bacteria wey you think say di medicine don go kill so dem fit still come back bicos di bacteria never die finish Even for farms pipu dey use antibiotic anyhow for animal body dem dey use am so dat dem go dey grow fast and you go dey prevent sickness make e no dey chop dem wen we dey chop meat or fish wey come from all dis animals small amount of di antibiotic now fit come enta our own body and pesin now fit come follow come be antibiotic resistance and dat one now come mean say even pipu wey dey misuse antibiotic indirect and direct dem dey suffer am and any kain of sickness wey come from resistance bacteria antibiotic e dey dey very hard to treat somtime doctor go dey try many many strong antibiotic dem go just be like say dem dey waste dia time bicos di bacteria wey dey inside di body e don get one kain strong head wey be say e fit attack any antibiotic wey dey come e go just dey dey dodge am dey go So to stop all dis tin eh pipu need to dey use antibiotic well only wen doctor say make dem use am and according to how doctor say make dem use am.